Assalamu alaikum asu sauraro yau za mu yi magana akan yadda ake dakatar da zuban jini agaggauce idan mutum ya samu rauni da farko idan kuna cikin yanayi gaggawa ku kira 911 ko ku nemi wani yakira yayin da kuke cikin jiran taimako ku fara duba tushen jinin wani lokaci tufafi na iya rufe idan jinin ke fitowa inda jinin ke fitowa idan kun gano inda jinin ke fitowa ku dannan wurin da ƙarfi da kyalle me tsafta rigar da kuke tsarki da ita kuma yafi wajibine a dannan wurin har se jinin ya tsaya. Idan jinin be tsaya ba bayan muntina biyar ku ƙara matse lamba ko ku sanya bandej me matse jini tauniqut kenan idan auni yana a hannu ko ƙafa ku tabbata mutum yana zaune ko kwance don hana suma idan kuma jinin ya cigaba da fita sosai ku nemi taimakon likita da wuri ku tuna saurin ɗaukan mmataki na iya cetan rai.